Oondjuhwa odhili dhasimana oshoka ohadhi tupe omayi tadhi tupe wo onyama. Oha tu vulu okudhi landitha. Oondjuhwa odhili pamaludhi gaali, opuna oondjuhwa onkiintu noshowo oondumentu lyono ekondombolo.

Aanafalama oyeli haya kunu iikunomwa yawo mono haya kunu iikunomwa mbyoka ya yooloka ohaya tekele nee iikunomwa yawo mono hayi vu okukoka nawa uuna pwaana omvula.

Oondjuhwa odhili dhasimana oshoka ohadhi tupe omawuwanawa ogendji. Hadhi tupe onyama, hadhi tupe omayi ngono hatu vulu okulanditha. Shika oshili shasimana oshoka ohashi vulu okutu etela oshimaliwa.

Aanafaalama yamwe ohaya tekula oonkambe , dhono haye dhi tekula nelalakano dhi vule oku kala tadhi dhana uudhano wa dho ,dhono hadhi longithwa oku matuka nenge oku nuka.

Muuyuni wopaife, aantu oye li haya longitha omadhiladhilo gawo mono yeli ya tungila moombiga nopo aantu uuna taye ya oku talela po, ohaya yi momahala gawo opo ya vule oku kala ya mona omilalo nenge omahala gokuvululukilwa.

Aanafaalama oyeli haa kunu iinima ya yooloka mono yeli haya kunu iimeno yawo. Yimwe oyili yasimana oshoka iimeno mbika oyo yoli yapumbiwa mo moshigwana shetu. Aanafaalama oyeli haya landitha iimeno mbika uuna ya adha okulandithwa.

Oondjuhwa odhili dha simana pashiwambo oshoka aantu ohaa vulu oku dhi landitha nenge taya li . Odhi li hadhi vala omayi ,tadhi utumanene ndele tayi tendula uundjuhwena wa dho, opo wu koke nawa.

Aanafalama mongashingeyi ohaa longitha omambakumbaku ngono haga kwathele oku pulula pokati . Aantu ihaya longo we nuudhingu. Omambakumbaku ngoka ohaga nu owala omahooli.

Iimeno oyo yimwe hayi opaleke evi uuna ya ziza nawa. Opu na iimeno mbyoka hayi mene kombanda yoondundu nenge haayihe. Ohayi kala yo opala uuna ya ziza nawa. Ohayi opaleke nee oondundu ndhika naantu ohaye ya nee taya thaneke omathano ga yooloka.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiisimani mbyoka hayi longithwa kaanafaalama. Ohaya longitha nee iinim ambika, opo ya vule okutanauna evi taya dhipaga omwiidhi, opo ya vule okukuna mo iimeno yawo mbyoka ya pumbwa.

Oondundu odhili dha simana. Odha simana oshoka ohadhi tu etele iimaliwa uuna aatalelipo yeya moshilongo shetu. Aantu yamwe oyeli ya tungila pooha dhoondundu opo aantu ngele taya zi kiilongo yilwe, ohaya futu oondunda dhawo, opo ya vule okulalamo nawa.

Ookombitha ogo omahala ngoka haga kala taga monika nawa, omahala ngono haga thikile aantu. Aantu oye li nee haya tula mo iinima mbyoka tayi monika nawa, nelalakano opo aantu ya kale ya hokwa momagumbo gawo, mono haya tula oongala tadhi monika nawa.

Namibia okuna omahala ngoka haku tiwa ombuga mono hamu adhika omiti dhasa. Aantu ohaya kala talelepo nee omahala ngaka ethimbo alihe mono haya vulu okutalela po ehala ndika uusiku taya kutha omathano ga yooloka.

Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa dhono hadhi tekulwa, aantu taye dhipe iikulya, taye dhipe wo omeya. Odhi li dha simana oshoka oha dhi tu pe onyama, ta dhi tu pe wo omayi ngono ha tu vulu okulanditha.

Mongashingeyi aantu oyeli haya tekula oohi dhawo haye dhi kwata mo noonete ,odhili dha simana oshoka oha vulu okudhi landitha ya mone iiyemo nenge yalye naakwanezimo lyawo.

Oombaka odho dhimwe dhomoondhila ndhoka hadhi tekulwa ndhono hadhi pumbwa omeya, oshoka odhi hole okuyoga. Aantu ohaye dhi tekula, oshoka ohadhi gandja onyama, tadhi gandja wo iilonga.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndhono aantu haya tekula nelalakano opo ya vule oku imonena sha shokulya nenge taya landitha, opo ya vule oku imonena mo iisimpo yo ya vule okulanda shoka ya hala.

Oondundu odhili dha simana oshoka odhili hadhi tu etele aantu kondje yiishilongo tayeya oku tala oondundu dhika. Odhili dhasimana oshoka ohadhi tu etele oshimaliwa una aantu mbaka taya futu oshimaliwa.

Aawambo oye li haya limi iilya yawo taye yi tula pomalupale, taye yi yele yo yi vule oku yi pungula momashisha ano miigandhi mono haye yi kutha taye yi tsu, opo ya vule oku imonena uusila yo ya teleke oshimbombo.

Aanafaalama yoohi oyeli haye dhitekula nawa, taye dhipe iikulya mbyono yili ya yooloka. Ohaya vulu wo okudhikwata uuna dhakoko nawa, shika oshili shasimana oshoka uuna yedhi kwatamo ohaya vulu okudhi landitha.

Namibia oshilongo shoka hashi monika nawa. Uuna ngele wa adha omvula ya loka nawa, iimeno ohayi kala ya ziza nawa mbyono yi li hayi opaleke evi nawa. MoNamibia ohamu adhika wo oondundu ndhoka dho opaleka wo evi.

Mongaashingeyi aanafaalama oyeli haya longekidha evi lyawo mono haya longitha omashina ,ihaya longitha we oonkondo odhindji oshoka omashina ngano ohaga tulwa omahooli etaga longo.

Aanafalama yoohi oyeli haya tekula oohi dhawo yeli ya topola oohi dhawo noonete opo kadhiye mumwe shika ohashi ningi oshipu oshoka oto vulu okudhi tonatela nawa.

Iimeno oyili hayi tekulwa nenge hayi kokekwa pomahala gayooloka, mono aantu hayavulu okukokeka iimeno yawo yatula muupoto, yeyi tula moongulu muna ashike oolamba, shika ohashi keelele omutenya ogundji.

Mongashingeyi aanafalama ihaya tekele we iimeno yawo taya longitha omayemele nenge omandini. Oyena omikalo dhokutekela mono yena ominino dha tsuwa uumbululu dhi vule okutekela nuupu.

Aawambo oyeli haya kunu iinima yawo mono haya kunu iinima ya yooloka ngaashi oofukwa ,omakunde, oofukwa nuuna ethimbo lyokuteya lya adha ohaya vulu okudhi kutha eta kalanditha mo opo ya vule okumona mo iiyemo.

Aanafalama oyeli haya tekele iimeno yawo, mono haya longitha ominino dhono hadhi tsuwa uumbululu. Aantu oyeli ihe haya patulula kopomba eta tekele iimeno yawo mbyoka. Shika oshili hashi kwathele aanafalama.

Oongombe odhi li dha simana oshoka ohadhi tu pe omahini, ta dhi tu pe wo iinima iiwanawa. Ohadhi tu pe wo onyama. Ohatu vulu oku dhi landitha opo tu vule oku imonena oshimaliwa shoka twa pumbwa.

Mombuga ohamu adhikwa iimeno yayoloka. Mono hamu adhikwa iimeno mbyono yomiidhi dhaya muule yina uufo uushona, oshoka shika ohashi kwathele una kuna omutenya ogundji. Opo oshimeno shoka kashi kale sha kanitha omeya ogendji.

Oondundu odho dhimwe ndhoka dhi li dha simana, oshoka ohadhi tu etele omauwanawa ogendji mono hadhi tu etele aatalelipo moshilongo shetu. Ohadhi tu etele wo oshimaliwa uuna aatalelipo mbaka ye ya moshilongo shetu.

Aatalelipo oyeli haya ende momithitu nelalakano yavule okumona omahala gayooloka. Mpono haya ende taya ningi oondjila, mono yeli haya ende koompadhi. Ohaya ende ne taya thaneke omathano.

Mongashingeyi aanafalama oyena uushina mbono hawu ya kwathele yokunduluka po nenge moku ninga iinima yawo mono haye wu longitha okuteta iimeno omafo nenge okusila iimeno oshimpwiyu.

Ookuku oyali haya ningi omagumbo gawo taya longitha iiti ,ya teta komiti mono hali kala lya kumbwa nawa noonkambo hali kala lyo opala tali hokitha nekatalume itali vulusha opo ha hapu monika kutya omulumentu olye.

Aanafaalama oyeli yakutha iilonga yimwe , oshoka mongashingeyi opuna omashina ngono haga vulu okulongekidha iimeno, taga ningi iimeno nawa . Shika oshili shasimana nayi noonkondo, oshoka iilonga yimwe ihayeyi longo we.

Oohi odhili dhasimana oshoka ohadhi tupe omawuwanawa ogendji. Mono hadhi tupe wo iikulya ngele twedhili nenge tadhi tupe wo iimaliwa una twedhi landitha kaantumboka yedhi pumbwa.

Aantu oyeli ya tungila kooha dhefuta, hoka yeli ya tungila komahala ngoka haga monika nawa, moka aantu taya vulu oku lalamo, aantu taya vulu wo oku ningilamo iituthi ya yooloka.

Aanafaalama oye li ha ya imonene oshimaliwa shono ha shi ya uuna ya teya iikunomwa yawo e ta ya landitha opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Ohaya landitha nduno koositola.

Momithitu omuli hamu kanene aantu, naantu ngele taye ende mo oyeli haa shanga pevi taya tula po uukuti nenge iindhindhilikitho opo aantu kaaya kane uuna taye ende mo momithitu ndhika.

Aanafalama yohi oyeli haya ipandula, oshoka una ethimbo lyoku teya lya thiki, aantu ohaya kala ne ta yeya oku landa oohi dhoka, yo taya vulu oku imonena oshimaliwa.

Iithima oyo iikulya mbyoka hayi zi miilya mbyono hayi tsuwa e ta yi zi uusila womahangu. Aantu ohaya teleke ihe oomboga ndjono hayi vulu oku liwa kaantu.

Aanafama yoohi oyeli hayedhi kwata mo uuna dha koko dha ninga oonene nelalakano opo yedhi landithe nenge tayavkutha mo opo ya vule okulya naakwanezimo yawo.

Aanafalama yoohi oyeli haadhi tekula tadhipe iikulya. Shika osha simana oshoka momeya moka hayedhi tula ihaya tula mo iikulya. Inadhi fa oohi dhoka dhili momatale ngono gowala hamu adhika uukulya mboka tadhi vulu okulya.

Aanafalama yoohi oyeshi nkene hadhi kwatwa mo momeya moka. Ohaya longitha uunete mbono wuli kiiti ileleka. Aantu ihaya pumbwa okuya momeya opo ya vule okukwata mo oohi ndhoka.

Oondjuhwa odhili hadhi vala uuyuhwena mono hadhi tendula omayi oshowo oombaka. Oombaka ohadhi tendula uumbakona mbono hawu vulu oku tekulwa waza pooyina tawu pewa owala iikulya.

Oonkanga odho dhimwe dhomiikwamawawa ndhono hadhi tekulwa kaantu. Odhili hadhi vala omayi ngaashi iikwamawawa iikwawo. Iikwamawawa mbika oyili iiwanawa oshoka ohayi tupe omauwanawa ogendji.

Omambakumbaku ogo gamwe geli gasimana oshoka ohatu ga longitha mokupulula, ogeli haga pulula oshintenga oshinine shivulithe oonaani nenge oondongi.

Oondudu odho dhimwe dho miina mbyoka ya shitwa komuwa, ndhono dha shitwa mo mamanya hadhi kala tadhi monika nawa. ohadhi vulu woo okweeta aatalelipo moshilongo shetu oshoka oye hole oondudu dhika. Taye dhi thaneke nokuli nomathano gawo.

Oondjuhwa odhi li dha simana, oshoka ohadhi tu pe omayi, ta dhi tu pe wo onyama. Oha tu vulu wo oku dhi landitha opo tu mone iisimpo. Ohatu vulu wo oku dhi dhipaga etadhi tu pe onyama ndjono ha tu li.

Aanafalama oyeli halongekidha iikunino yawo talongitha uushina wopashinanena mbono hawutulwa omaholi ihalongithawe iihupulo talongitha okondo odhindji ngashi shali tango.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka yaningwa momamanya, ndhono dhashitwa komuwa. Pomahala mpaka ihapu mene iimeno oyindji, oshoka ihayi vulu okukala omidhi dhapita momamanya moka dhiye mevi nawa.

Mongashingeyi aantu oye li ya tungila shaa mpoka mono ya tungila pomahala mpoka hapu ya aatalelipo nelalakano ngele aatalelipo taye ya otaya futu oshimaliwa yo ya vule okukala ya pewa omulalo momahala gawo moka.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyoka mongashingeyi aantu yeli ha yeyi tekula, opo ya vule okwiimonena oshimaliwa, uuna yedhi landitha, uuna dha koka lela, shika oshili hashi shono paleke uulunga, oshoka aantu ohaya imonene oshimaliwa.

Onduli osho osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mEtosha lyetu. Hashi adhika onga oshiyamakuti. Oshinamwenyo shika oshi li shi na othingo onde, hashi li omwiidhi nomafo wo giimeno. Shika oshi li sha simana, oshoka aantu ngele taye ya moshilongo shetu ohaya yi kEtosha e taya tala iinamwenyo mbika.

Omahala gamwe ogeli ga ningilwapo owina. Ngono ga ningwapo opo aantu ya vule oku kala yakuuntumba tayi iyuvitha ohole. Omahala ngano ohaga adhika pooha dhomeya mokati koondundu oshoka ogo omawanawa.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi vulu oku tekulwa. Aanafaalama oha ya ningi uukunino mono ha ya tekulile oohi dhawo, ta ye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule oku koka nawa.

Mongashingeyi aantu ihaya longithawe unene iihupulo. Opuna uushina mboka wa longwa uuwanawa , wo owuli wa simana shaashi ohawu hwepopaleke oonkalamwenyo dhaanafaalama oshoka ihaya longithawe oonkondo odhindji mokulongekidha evi ndika.

Ego lyomeya olyo ehala ndyoka hali adhika omeya taga zi momamanya, taga zi pombanda tapitile mekololo limwe. Ngaka ogeli gasimana oshoka ohaga eta aatalelipo taye ya okutala, taya futu oshimaliwa.

Momeya oha mu adhika iinamwenyo oyindji kaayi shi owala oohi. Ohamu adhika oondjambameya . Iinamwenyo mbika ohayi kala momeya , ha yi yogo omeya, ta yi li wo iinamwenyo momeya. Iinamwenyo mbika ohayi vulu oku kala kombanda ethimbo ele kaayi li momeya.

Aanafaalama yoohi, uuna ya ningi uukunino wawo woohi, ohaa tula ko oonete kombanda, nelalakano ya keelele uukodhi nenge iilyani mbyoka ha yi yakula mo oohi dhawo momeya moka.

Kahenge oyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka ha yi adhikwa mokuti, mbyono ha ku ti oondjamba nedhina limwe. Oha yi adhikwa yi na omukati, hayi adhikwa yi na olutu olunene nene, yi na woo omakutsi omale, yi na woo nomukati.

Oondundu odho dhimwe dhono omwa edhishita noyili yasimana oshoka ohadhi vulu okweta oshimaliwa moshilongo shetu mbyono yili hayi tupe oshimaliwa uuna aatalwlipo yeya moshilongo shetu yahala okutala omahala ngoka.

Oombaka odho dhimwe dho miikwamawawa dhono hadhi tekulwa kaantu opo aantu yavule okwiimonena shoka yahala. Ohaa vulu oku monako omayi, taa vulu oku monako onyama uuna yedhi dhipaga etaa landitha ya mone oshimaliwa.

Namibia oku li ena iinamwenyo ya yooloka mono hamu adhikwa uumenye niikwawo yilwe. Ohayi adhikwa nee mEtosha lyoshilongo shetu, naatalelipo ohaye ya ya ka tale iinamwenyo yetu mbika.

Namibia okuna omahala ga yooloka mono hatu adha oombuga. Ombuga olyo ehala ndyoka aantu hali adhika kwana omiti odhindji oshoka ohali kala lya kukuta nohatu adhamo evi lyayelakano muna uundjila uushona.

Aalongwantu oyeli haya longo iinima ya yooloka mono muna aantu yamwe mboka haya kala oonguwo oontokele mbono haya longelwa moolambola, mbono haya kala tsya nongonona iinima ya yooloka.

Namibia okuli ena ehala ndyoka haku tiwa Etosha. Ehala ndino ohali adhikwa iiyamakuti mbyono hayi adhikwa mo yagamenwa. Ohamu adhikwa iiyamakuti yayooloka ngaashi oongolo.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka yashitwa komumwa, mbyono hayi adhika yamena omiti dhono dhina omikwatya dhayooloka. Omiti ohadhi adhika ne dhamena nande ha adhishe nenge ha odhindji oshoka ondundu oshinima shoka shaningwa momamanya.

Aanafaalama oyeli haya kunu iimeno yawo yayooloka. Mbyono haye yeyi kunu nomalalakano opo wavule okuyilanditha taya mono iimaliwa mbyono yahalongitha uukwathelathano nookuume naakwanezimo nosho okulandulapo oompumbwe.

Aatalelipo oyeli haya yi komahala ga yooloka mono haya longitha oohauto. Omahala gamwe ogeli kokule ohaya yi nee noohauto ndhoka dhayeluka. Ndhono hadhi vulu oku enda momahala moka muna omamanya ogendji.

Komikunda okuna omahala ga yooloka okuna wo omagumbo ngono ga tungwa oondunda dhiiti nosho dhomwiidhi dhono dha kumwa nawa noonkambo.

Oondundu odho ehala ndono lyaningwa momamanya ndoka lyashitwa komwene hali adhikwa muna omakololo ogendji gendji, hamu adhikwa wo muna omiti dhono kadhishi odhindji oshoka hamiti adhihe hadhi kala dhahupa momahala ngaka.

Aanafalama yoohi oyeli ya tekula oohi dhawo mono yeli haya tula mo omeya muna uundama wa yooloka shi ikwatelela koohi dhoka ya hala okutekuala oyeli haya tula mo omeya kehe ethimbo taya kutha mo nhoka ga ninga nayi .

Oohi oyo iinamwenyo ndyoka hayi kala momeya ndyono aantu mongaashingeyi hayeyi tekula opo yavule oku imonena oshimaliwa uuna yedhi landitha yoya vule wo okudhilya naakwanezimo lyawo.

Shimbungu oye gumwe gomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shetu, mbyono yi li ya tulwa mEtosha. Oshinamwenyo shika ohashi li onyama , ohashi vulu oku dhipaga nenge shi dhipagelwe kuyakwawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa dhono dhili hadhi tekulwa kaanafaalama, aanafaalama oha yedhi tekula ne taye dhipe iikulya nomalalakano ogendji, oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi ngono haga vulu okuliwa nenge okulandithwa.

Oohi oyo iinima mbyoka yili ya simana, oshoka aantu ohaye dhi tekula nomalalakano opo ya vule okupa aakwanezimo yawo nenge taya landitha, opo ya vule oku imonena mo iisimpo.

Namibia okuna omahala ogendji mono hamu adhika wo oondundu dhono dhili hadhi monika nawa ,aantu ohayekedhi talela po taya thaaneke omathano mono haya faalele wo kiilongo yawo uuna aatalelipo yeya moshilongo.

Aanafalama oye li haya longekidha oondama dhawo mono haya tula mo omeya, taya tula mo oohi, ndhono oshindji haya kala taya tula ko oonete kombanda, opo ya keelele omakodhi kaaga yakule mo oohi dhawo.

Oombautu odho dhi li ndhoka dha simana, oshoka ohadhi tu kwathele tu ende nokutaaguluka omeya. Aantu oye li haya yi moombautu muka taya yi mo niikulya yawo, opo ya ka mone uuwanawa womeya yo taya dhengwa kombepo ndjoka ontalala.

Aanafalama yoohi oyeli haya ningi uukunino woohi mono haya tulamo oohi tayedhi tekula nawa. Opo dhi vule oku kala dheyapa iipalutha yo tayedhi landitha, etayi imonene mo oshimaliwa.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono hayi tekulwa kaawambo. Ndhika odhi li hadhi tekulwa opo dhigandje onyama, uuna dha dhipagwa. Ohadhi vulu wo okulandithwa, opo omuntu iimonene oshimaliwa.

Monena aantu ihaya longitha we oondoongi nenge oonani mokupulula omapya gawo . Oyena omambakumbaku ngono haga endelele haganu omahooli, ohaga pulula oshilwa oshinene.

Mongashingeyi aanafalama oyeli haya longitha omikalo dhimwe dhoku tekula iimeno yawo, mono yeli haya longitha omalamba taakunu owala iimeno yawo momizili ihaa ya kunuwe momutenya ogundji gundji.

Mongashingeyi aantu oya tungila kehe pamwe. Mono aantu ya tungila wo kombanda yomamanya. Una aatalelipo tayeya moshilongo shetu ohaa futu ihe oshimaliwa opo ya vule oku mona ehala mpoka taya lala momatungo ngaka.

Aanafaalama oye li haya tekele iimeno yawo taye yi tekele taya longitha ominino. Mbino oyi li ya simana, oshoka uuna ya koko nawa ohaya vulu oku yi landitha e taya imonene oshimaliwa.

Ombuga olyo ehala ndoka hali adhika lina omiti omishona moka hamu adhika omahala ngonongena omiti dhoka hadhi adhika dhina omakegwa omashona dhina wo nomidhi dhaya muule oshoka kakuna omeya ga gwana yo nomvula ihayi loko ko ya gwana.

Mongashingeyi aantu oya kotoka. Aanafalama ohaya kokeke iimeno yawo ta yeyi tekula taya longitha omalamba oshoka ha iimeno ayihe ya pumbwa oonte dhetango odhindji.

Mongaashingeyi aantu oyeli yena iikunino yawo mono haya kunu iinima ya yooloka, iimeno ya yooloka ngaashi iikwamboga. Iikwamboga mbika ohayi vulu okulandithwa opo omuntu avule oku imonena oshimaliwa she.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longitha we iihupulo mbono hayi pula oonkondo odhindji, oha ya longitha uushina mbono ha wu vulu okulongekidha evi nawa nelalakano opo ya kune iimeno yawo nawa.

Opo wutekule oohi owuna okukala wuna ondama yadhingoloka mono aantu haya tekula oohi , haya ningi iikunino yawo, mono haya tulamo omeya manga inaya tulamo oohi dhawo dhoka.

Oohi odhili dha simana naantu oyeli hayedhi tekula , opo dhi vule okumunwa yo ya vule okudhi landitha ya vule okwiimonena mo iisimpo mbyono haya vulu okulongitha moonkalamwenyo dhawo.

Aanafaalama yoohi uuna yamono kutya oohi dhawo odha koka nawa ohaye dhi kwatamo. Uuna yamono kutya odhina uundjolowele wagwana ohadhi ya etele eyimemeho koshipala, oshoka ohaya vulu okudhi lya nenge taye dhilanditha.

MoNamibia ohamu adhikwa omahala ngoka gena omavi ga igongela nawa ngono ga ningwa gafa oondundu. Ngaka ogeli ga simana oshoka aantu ohaye ya oku ga tala, taye ga talelelepo e taya futu oshimaliwa. Shika oshi li sha simana.

Aanafalama oyeli haya longo omapya gawo nawa mono haya tekele iikunomwa yawo ,iikunomwa oyili ya simana oshoka aanafalama iha ya longitha we omayemele ihe ohaya longitha owala ominino dhono hadhi tekele lumwe.

Iimeno oyili ya simana oshoka aantu oha yeyi kunu, ta yeyi tekele, opo yi vule oku koka nawa, moka aantu haya kunu iikwamboga nenge iiyimati, opo ya vule okulya nenge oku landitha.

Namibia okuli ena omahala ogendji, mono hamu adhika woo oombuga, oondundu no pomahala woo puna iimeno ya mena nawa. Iimeno oyili hayi opaleke evi, uuna omvula ya loka, iimeno oyili hayi mono omeya nawa.

Mongashingeyi aantu oyeli ya ninga omatala mola haya vulu okuningila mo iigongi ya yooloka shika oshili sha simana oshoka aantu ihaya pi we komitenya uunene ohamu kala wo muna iipundi mono aantu haya kaatumba .

Omatama ogo gamwe gomiinima mbyoka yili ya simana, oshoka aantu monena ohaye ga kunu nelalakano opo ya vule okulanditha nenge taya tula momihoka dhawo opo ya lye naakwanezimo yawo.

Opuna omahala ngoka ga nigilwa owina ngono ga ningilwa uunona opo wu vule okudhana nawa. Ga tulwa iinima yokulonda ano omakwilika nosho tuu. Mbika oyi li ya simana, oshoka uunona owu hole iinima yafa mpaka.

Aantu yamwe oyeli ya tungila pomahala mpoka yeli poondundu, oshoka aantu yokiilongo oha yeya taya tala oondundu dhika, yo kayena mpoka taya lala, opo ihe taya imonene oshimaliwa, uuna aantu mbaka taya futu, oshoka ohaya pumbwa omilalo.

Aanafalama oyo yamwe mboka yeli yasimana oshoka ohaye tupe omawuwanawa ogendji una ya kunu iimeno yawo taya teya, opo ya vule oku landitha. Iimeno yawo ohayeyi kunu ya tula uunete kombanda opo kayi tse komutenya shinene.

Aatalelipo oyeli hayeya niipinditho yawo. Mono hayeya nuutenda ngele taya talelepo omahala giili nogiili ili. Ohaaya nee taya nu shoka ye etelela yo taya yotha uunyama wayo.

Aanafalama oye li ya simaneka oondama dhawo uunene tuu mboka haa tekula oohi oye li hayedhi tungu nawa taya tula mo omeya taya tula mo oohi, opo ihe ya vule okudhipa iikulya nawa.

Aanafaalama oyeli haya tekele iimeno yawo, uuna ya kunu iimeno yawo ohaye yi tekele nee nomashina ga yooloka, mono hamu vulu oku adhika omashina ngonobhaga vulu oku tekela owala uuna ya patulula kopomba, inoo pumbwa oku longitha oonkondo odhindji.

Aatalelipo ngele ta yeya miilongo yetu ohaa longitha oohauto yomoshilongo shetu, moka haya longitha oohauto taa yi komahala gayooloka, pamukalo nguno nee ohaya futu oshimaliwa opo yavule okupewa oohauto dhika. Ohaa yi nee taaka talelapo omahala gayooloka.

Omambakumbaku ogo gamwe ge li ga simana, oshoka mongashingeyi aantu ihaya pulula we noonani , ohaya longitha wala omambakumbaku ngoka shoka shi li oshiwanawa sho oshipu wo.

Aanafalama oyeli yakongopo ondunge mono ihaya longithawe oonkondo odhindji. Ohaya patulula owala kokapomba etaya tekele iimeno yawo nominino ndhono dhili dhatsuwa oombululu shikwatelela kiinano yiimeno.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono hayi tekulwa. Iinamwenyo mbika oyina ombili. Ohadhi vala uunzigona. Ohadhi vulu oku etela aantu oshimaliwa uuna to dhi landitha nenge ta dhi dhipagwa aantu ya lye onyama.

Moombuga ohamu adhika iimeno ya yooloka nande kayishi oyindji. Ohamu adhika iimeno ngaashi omwiidhi ya sa unene oshoka kamuna omeya ga gwana, oshoka omvula ihayi loko ko nawa kombuga.

Oombuga odho ehala ndyoka hali adhika kaa li na omiti odhindji, odhi li mo wala omalompalompa, oshoka omiti ihadhi koko unene molwaashoka ombuga ihayi mono omeya ga gwana.

Aanafalama yoohii oyeshi okudhi tekula nawa mono haningi uukunino wadho tadhipelemo iikulya opo dhivule okukoka nawa , shika oshili shasimana oshoka oha shiyape iimaliwa una tayalanditha.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa yOmuwa mbyono ya shitilwa moshilongo shetu Namibia. Mbika oyi li ya simana, oshoka aatalelipo ohaye ya moshilongo shetu taya tala oondundu ndhika e taye tu futu oshimaliwa.

Oohi odho othimba yina ongodhi ndhono hadhi vulu oku tekulwa kaantu. Uuna dhili momeya ga kaka unene ohadhi si oshoka kadhi hole omeya ga kaka unene. Omunafaalama kehe okuna oku sila oohi dhe oshimpwiyu.

Oondundu ogo omahala ngoka geli ga simana, ngoka aantu haya kega talelapo, taya thaneke omathano ngoka ya hala, ngoka geli haga monika nawa. Ohadhi tu etele oshimaliwa uuna aatalelipo ta yeya moshilongo shetu, ta yeya oku tala oondundu dhika dhetu.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha uushina mboka wuli wa simana, oshoka ihawu pula oonkondo odhindji. Aantu oha yewu longitha ne opo ya longekidhe omavi gawo nawa, yo ya kune iimeno yawo mbyoka ya hala.

Aantu oyeli ya ninga omahala ngoka goku vululukilwa ga ningwa pooha dhomeya, oshoka aantu ohaye ya oku tala omahala ngaka nelalakano opo aantu ya vule oku kala taya vululukwa nawa, taya dhengwa kokambepo taka zi momeya moka.

Aanafaalama oyeli haya kunu iikunino yawo, yatulamo ominino dhono hadhi longithwa opo dhishashe iikunino yawo mbyoka opo yivule okukoka nawa yo yigandje iiyimati nenge iikwamboga, mbyoka yeli yapumbwako.

Ondjima oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momamanya, mono oshinamwenyo shina olufufu hashi monika shina oonyala onga aantu. Oshinamwenyo shika ohashi li wo iimeno mono mwa kwatelwa iiyimati.

Mongaashingeyi aantu ihaya tekele we iimeno yawo taya longitha omayemele ,shoka shili onga oshidhigu. Aanafaalama oyena omino ndhoka dha enda miikunino yawo mono yeli haya patulula owala iimeno etayi tekelwa omeya gagwana.

Aanafaalama oyeli haya kunu iimeno yawo taya longitha omashina. Mpono ihaya pumbwa we iinima oyindji, oshoka iilonga oyindji ohayi longwapo komashina ngaka.

Kahadha osho oshinamwenyo shoka oshikwamawawa, shono hashi tekulwa, opo shi gandje onyama. Ohashi telekwa tashi pewa aayenda nenge tashi liwa wo kaakwanezimo. Oshi na onyama ontoye.

Oohii odhili pomaludhi ogendji mono hamwadhika wo omakende, hamwadhika wo uutangu, uutangu owo unamwenyo mboka ushona mbono hawukala wakwata kokako nawa nawa una towuli watulwa utama wangwana.

Pehala mpoka pu na omamanya ogendji ihapu adhika lela iimeno ya mena nawa. Ohapu adhika owala iimeno iishonashona noyindji ohayi adhika ya sa, oshoka ka yi na mpoka tayi vulu oku mona omeya opo yi vule oku ninga iikulya yawo.

Uuyuni sho wa putuka aantu ihaa lala we moondunda dhoomwiidhi oya tunga omatungo gawo ngono geli ga tungikika nawa kaanongo ntu oshowo kwaamboka haya tungu omatungo.

Aanafalama yoohi oye shi nkene hadhi tekulwa mono aantu haya ningi uukunino wa dho. Ohaya tekula oohi omaludhi ga yooloka mono mwa kwatelwa omakende. Mbika oyi li ya simana, oshoka aantu ohaya vulu okulya taya pe aakwanezimo yawo.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo onde, shono hashi li owala omwiidhi nenge omafo giimeno. Uuna tashi nu, ohashi nu omakondo gokondje ga paganyana, opo kaashi gwile pevi.

Aantu yamwe oye li ye hole okuthaneka etango uuna ta li ningine. Mono haya mono omathano taga monika nawa. Uuna etango tali ningine egulu ohali kala lya fa lya tiligana lyo eshunga ngeyika hali kala tali monikitha nawa egulu.

Iimeno oyo iinima mbyoka yili iiwanawa, oshokaohayi opaleke evi. Iimeno opuna yimwe mbyokaya ningako oomvula kombanda yevi, mbyoka hayi adhika yina omatayi omanene, oshoka oya ningako ethimbo ele uunene.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo mbyoka hayi kala komiti. Hawu londo owala komiti ko oko kuna omagumbo gawo, hawu ningi uuhandhila wawo, tawu longitha omwidhi nosho wo uuti uushona.

Aanafalama yoondjuhwa oye li haya munu oondjuhwa taya tameke owala kuuyuhwena mbono hawu vulu okulandithwa. Ohawu vulu wo okutekulwa e tawu ningi oondjuhwa oonene. Shika oshi li sha simana, oshoka ohashi tu etele iimaliwa, shono tashi etele aanafalama oshimaliwa.

Iimbombo oyo yimwe yomiikulya mbyoka hatu li onga Aawambo hayi zi miilya mbyoka tu li twa lima tseyene momapya. Omweelelo gwetu ohatu gu tul amomatiti ngono ga ningwa momaloya.

Oondhila ope na dhimwe ndhoka hadhi li oohi. Ohadhi adhika owala pooha dhomeya nodhina omilungu omile nelalakano oku kwata oohi okuza kohi yomeya.

Iitafula niipundi oyili yasimana oyili ya simana oshoka ohayi longithwa pamikalo odhindji mono hayi vulu okulongithwa moohotela nenge tayi longithwa wo momagumbo aantu ohayeyi longitha opo ya vule okumonika naw.

Nampongo oku li ashita iinamwenyo momukalo omukumithi mono a shita wo iinamwenyo mono mwa kwatelwa oohi. Oohi ohadhi adhika tadhi monika dhi na omaludhi ga yooloka mono hamu kala mu na dhimwe dhi na omalwaala taga monika nawa.

Iimeno oyi li ya simana. Aantu ohaya kunu iimeno yawo muupoto, opo ya vule okulanditha yo ya vule oku imonena oshimaliwa uuna omuntu a pumbwa oshimaliwa shika, ihe ke na mpoka ta kutha.

Aanafalama yoohi oyeli yaninga uundama wawo mona haya tekulilemo oohi dhoka nelalakano opi dhi koke, yo ya vule okudhi kwatamo, tayedhi landitha nenge taya li naakwanezimo yawo.

Aanafalama oyili yena iikunino yayoloka. Mono haya kunu iikunomwa yawo, taya tekele iimeno yawo taya longitha ominino. Shika oshili hashi kwata ethimbo nawa. Ihashi pula oonkondo odhindji.

Aanafalama ohaya mono iimaliwa iisimpo yawo ngele ya landitha iimeno yawo mbyoka ya kuna. Oyili yasimana oshoka phayi palutha aanafalama naakwanezimo yawo.

Aanafalama yoohi oye li haya ningi uukunino woohi. Mono haya tekula mo oohi dhawo taye dhi tulile mo omeya. Omo nduno haye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule okukoka nawa.

Momagumbo getu gokomikunda, oha mu adhikwa oontse dhoomwiidhi dhono dha kumbwa nomwiidhi, dha dhikilwa woo niiti mbyono ha ku ti iithini. Shika oshili ha shi tu gamene, oshoka omo ha tu pungula iinima yetu.

Embakumbaku olyo oshilongithomwa shoka hashi longithwa pethimbo lyongaashingeyi. Aantu ohaye lyi longitha nee oku pulula omapya gawo opo ya vule oku teta omwiidhi nenge ayihe mbyoka ya pita uuna omvula ya loka . Mowili yimwe shika oshi li hashi endelele inashifa ethimbo lyookuku sho kwali tuna mo oonani.

Oongombe odho dhimwe dhomiisimani namwenyo mbyono hayi adhika moshigwana shetu. Omuthigululwakalo gopawambo uuna waana oongembe oho talika onga waana shiwuna ano ihomonika wuna nande eliko lyasha.

Oshikwiila osho sha li omboloto yookuku, shono hashi ningwa miilya, ano muusila mbono womahangu. Oya li haye shi tula omahuku, opo shi kale tashi tokola elaka.

Oongombe odho dhimwe ndhoka dha simana moonkalamwenyo dhetu. Oongombe oombwanawa oshoka ohadhi tupe omahini, tadhi tupe woo onyama . Shika oshi li sha simana oshoka mbino ohayi palutha omalutu getu nenge tatu landitha onyama opo tu vule okwimonena oshimaliwa.

Oohi odhi li dha simana naantu oye li haye dhi tekula taya ningi uundama wadho. Odha simana, oshoka ohadhi tu pe oshimaliwa uuna twe dhi landitha e tatu mono mo iisimpo.

Oonkanga odhili dhoka dha simana oshoka ohadhi vulu oku tekulwa, tadhi tupe onyama uuna twedhi dhipaga nenge tadhi tupe omayi ngono hatu vulu okulya, nenge tatu landitha opo tuvule okwiimonena iimaliwa.

Aanafalama yoohi oyeli haya kwata oohi noonete. Mono haadhi kwatamo miikunino yadho, oshoka una dha koko aantu ohaya vulu oku dhilya nenge tayedhi landitha nelalakano opo ya mone iimaliwa.

Mongashingeyi okuna omashina ngoka haga longithwa kaanafalama, ngono haga longithwa opo gavule okutekela iimeno yawo, shika oshili sha simana oshoka aanafalama ihaya longithawe oonkondo dhawo odhindji mo kutekela iimeno yawo.

Namibia okuna omahala omawanawa ngaashi ombuga. Mombuga oha mu adhika omwiidhi niimeno iishona osho wo oondundu. Omahala ngano oha ga monika nawa no ha ga e ta aatalelipo moshilongo shetu.

Oonzi odhi li dha simana. Odha simana oshoka odhili ha tu dhi landitha onga onyama ndjono nenge ta tu li nookuume ketu uuna pweya enyanyu.

Aanafalama oyeli haya kunu iikwamboga yawo, moka hamu adhika omboga ndjoka yopashinanena, ndjoka yili ya simana oshoka ohayi tu etele oshimaliwa, uuna tatu yi landitha. Ohayi palutha wo omalutu getu uuna tatu yi pakapo opo tu vule okulya.

Oohi odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo mono aanafaalama yoohi haya ningi uundama woohi taya tula mo omeya, taya tula mo oohi ,opo ihe haye dhi pele mo iikulya opo dhi vule okukoka nawa.

Mongashingeyi aantu ihaya longithawe oonyala tays longitha iimwitho okuteta omwiidhi. Okuna uushina mboka aantu haya longitha okuteta omwiidhi wo tawu gongele oondumba nelalakano, opo ya vule okulanditha nawa nuupu.

Omeya ogeli ga simana oshoka uuna omvula ya loko iimeno ohayi mene nawa. Opuna wo uudhila mboka wumwe hawu kala pooha nomeya ano hawu hupu owala pooha dhomeya mpoka oshoka ohawu li oohi.

Aantu oyeli ya tunga omahala ga yooloka moka ya tunga oondunda dhawo dhomwiidhi ya longitha oopala moka hamu adhika wo iipundi yoku vululkila nawa aantu ohaa landitha ihe iinima opo aantu ya vule okulanda yo yi imonene mo iimaliwa.

Oondjuhwa odho dhili dha simana oshoka aantu ohaye dhi longitha mono haya kutha ko onyama etaya li, taya vulu wo okudhi landitha opo ya vule okwimonena mo oshimaliwa shoka ya hala, etaya landa shoka ya hala woo.

Iingulu oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyono aantu haya tekula, opo yavule okukala yiimonena oshimaliwa, uuna tayeyi landithapo, nenge taya dhipaga e taaya landitha onyama. Oyi li yasimana oshoka ohayi tupe onyama.

Oohi odhili dhasimana oshoka odhili hadhi tukutha omukaga, aantu oyeli hayedhi tekula tayedhipe iikulya, dhono taya vulu okudhi kwatamo uuna dhakoko dhaningi oonene opo yavule okudhilanditha.

Aantu oye hole oku thaneka omahala ga yooloka, mono ye hole oku thaneka wo oondundu. Oondundu odho dhimwe dhomomahala ngoka ha ga kala omawanawa ngono ga shitwa ge na omamanya ashike, niimeno ihayi koko nuupu momahala ngaka.

Ondjima oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shetu. Ohayi adhika komahala hoka kuna omamanya nohayi li iiyimati noku kala pehala mpoka pwa thita pu na omiti omile.

Oondama dhoohi odhili dha simana kaanafaalama, oshoka omo haya tula oohi dhawo dhika opo yavule okudhi tekula nawa. Taye dhipe iikulya opo dhivule okupaluka, dho dhiyape omawuwanawa.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mono mongaashingeyi aantu haya ningi uukunino wadho taya tekula oohi ,nelalakano okulya nenge taya tekula aakwanezimo yawo nenge taya landitha opo yavule oku imonena oshimaliwa.

Iikuki oyo iikulya mbyoka hayi liwa pethimbo lyenyanyu, mono aantu haya vulu oku yi lya piituthi ngaashi pomavalo , poohango nosho tu. Oonkulungu ohadhi ningi nduno iikuki e ta dhi imonene oshimaliwa uuna aantu ye yi landa po.

Ongolo oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi adhika mEtosha lyoshilongo shetu. Oshinamwenyo shika oshili sha simana, oshoka ohashi tupe onyama, tashitupe wo oshimaliwa uuna twa landitha onyama ndjoka.

Aanafaalama oyendji oyeli ya simana oshoka ohaye tu etele omauwanawa ogendji. Uuna taya muna oohi, ohaye dhi landitha nenge taya pe aashiinda onga olupandu.

Mongashingeyi aantu oyeli haya longitha ominino opo ya vule okutekela omeya momahala ga yooloka pethimbo limwe. Ohaya vulu ikukala ya tulapo ominino kombanda ngono guna uupomba wa yooloka wu uka mpoka ya hala okutekela.

Namibia oku na omahala omawanawa mono hamu adhika omahala ngaashi oondundu, ndhono dha gongelwa kombepo ano evi lya gongelwa nawa. Aantu ohaya thaneke nee omathano oshoka evi ndika ohali kalanta li monika nawa.

Namibia okuli ena elago oshoka Omuwa okwe mupa oondundu dhe. Aantu yamwe oyeli ya tungila pooha dhoondundu. Mono yeli haa mono oshimaliwa una aakwiilongo tayeya oku tala oshilongo shetu nkene shili shoopala.

Uuyuni shawa putuka aantu oyeyapo nomambakumbaku ngono gelihaga longithwa okupulula. Ogeli ga simana ohaga pulula omwiidhi opo ihe aantu taya vulu okukala ya kuna iikunomwa yawo.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we oonkondo odhindji moku tekela iimeno. Ohay tulamo owala ominino, dha enda wala dha landula iimeno, moka omunafalama oha patulula owala, dho tadhi tekele kudho dhene.

Namibia oku na omahala ngoka ga yooloka, mono hamu adhika omikunda, hamu adhika oondoolopa, hamu adhika wo omahala ngoka ge na oondundu odhindji noombuga wo. Omahala gamwe ngano ohaga kala go opala ge na iimeno ya ziza nawa.

Aanafaalama oyeli haya ningi iikunino yawo, mono haya kunu omatama, ngono haya vulu okutula mosheelelwa shawo. Ohaya vulu wo okuga landitha, opo yavule okwiimonena oshimaliwa.

Mongashingeyi aantu oyeli ya tunga omatungo gawo, moka gaga vulu oku payindwa taga monika nawa. Aantu ihaya kala we kohi yomuti, oya ninga oongulu dhawo, ya ninga omatala gawo yo yene.

Oondundu oyo yimwe ndjoka yili ya simana ndjono ya longelwa okutypa omauwanawa aatu moshilongo ohaa y9 komahala ngaka yo ohaya vulu wo okwiithanekela po opo ya mone oshimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya aatalelipo ohayeya okutalela po iinamwenyo moshilongo shetu mono haya vulu okufuta iimaliwa opo eliko lyetu lyiye pombanda shika oshi sha simana oshoka iimaliwa mbika ohatu vulu okuyilongitha opo tu kandulepo omikundu.

Aanafaalama oyeli haa tekele iimeno yawo. Ohaye yi tekele nee taye yi pe omeya ye yi kuna momahala ngoka gena uuhoho nawa. Ohaya tekele iimeno taye enditha ominino shoka shi li oshipu unene.

Aanafalama yoohi oyeli haya ningi uundama wawo, mono haya tulamo omeya, taya tulamo ihe oohi. Oohi oyeli haye dhi pelemo iikulya opo dhi vule okukoka nawa. Shika oshi li sha simana oshoka uuma ye dhi landitha ohaya imonenemo iisimpo.

Monena omuna iilongitho mbyoka hayi longithwa opo yi vule oku kwathela aantu. Mono muna omambakumbaku ngono haga tete omwiidhi taye ga gongele oondumba ndjoka hayi vulu oku landithwa opo aantu yiimonene oshimaliwa.

Omuwa sho ashiti uuyuni okwatulamo omeya ngono geli ga simana kaantu nokiinamwenyo nokomiti woo, shika oshili sha simana oshoka uuna omvula ya loko omiti ohadhi zizi nawa. Aantu ohaya taaguluka nee omilongo ndhika mono ya tulapo oontopa dhawo.

Aanafaalama yoohi ohaya tekula oohi dhawo taya ningi uukunino wawo. Mono yeli haye dhipe iikulya opo dhi vule oku paluka nawa dho dhi ya pe oshimaliwa uuna taya landitha oohi ndhika.

Mongashingeyi aanafalama oyeli haya kunu iimeno yawo. Taya kunu meni lyoongulu mono hamu adhikwa wo oolamba dhono hadhi pingakanitha po oonte dhetango. Shika oshili sha simana oshoka iimeno ohayi keelelwa kiinima ooyindji ngaashi okomapuka.

Aanafalama oyeli haya kunu iimeno yawo. Oyena ontseyo kutya iimeno yini hayi vulu oku kala yili mokati komutenya na yini hayi vulu oku kala ya siikilwa opo yi vule yi koke nawa ka yipye komutenya.

Aantu ngele ya hala oku katalela po omahala ga yooloka ohaya yi noohauto. Mono haya ka talela po oondundu dhoka dha ningwa komavi. Aantu ohaya ka londa ko nee taya theneke omathano yo taya tyapula uuwanawa womushiti.

Aanafalama yoohi oyeli haya tekula oohi dhawo, moka yeli haye dhipe iikulya, opo dhi vule oku koka nawa, shika oshili sha simana, oshoka uuna dha koko nawa, oha yedhi landithapo, etaya iimonene oshimaliwa.

Ombuga olyo ehala ndyoka hali monika lyaa na omiti mono hamu monika owala uumwiidhi uushona. Ehala ndika olya kukuta, oshoka ihamu lokwaomvula oyindji. Shika oshi li oshiwinayi kiimeno.

Aanafaalama oyeli haya imonene oshimaliwa uuna taya landitha shoka yakuna miikunino yawo, opo yavule okukala yiimonena mo shomondjato, shika oshili shasimana oshoka iimaliwa mbika ohayi vulu okugwanitha shoka yahala.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miikwamawawa dhoka hadhi tekulwa opo dhi vule oku kala dha gandja onyama nenge tadhi gandja omayi. Aantu ohaya vulu oku dhi landitha nomalalakano opo ya vule oku imonene oshimaliwa.

Aanafalama ihaya longitha we iihupulo, ihaya longo nuudhigu. Mongashingeyi oyena uushina mboka hawu vulu oku tanauna evi nawa, tawu gongele evi nawa ngashi ya hala. uushina mbuka owuli ohawu nu omaholi.

Mongashingeyi aanafaalama oye na ominino ndhono hadhi longithwa opo aantu ya tekele iikunino yawo. Shika ohashi kwatele po nawa oonkondo dhomuntu oshoka omuntu iha longitha oonkondo odhindji.

Oongombe odhili dhasimana. Odhili hadhi tupe omahini, tadhi tupe onyama. Una omvula yaloko omwiidhi ohagu piti nawa noongombe ohadhi paluka komalutu tadhi tupe wo omahini gagwana oshoka odhalya omwiidhi.

Aanafaalama yoohi, oye li haa tekula oohi dhawo, mono haa fulu iilambo, taa tula mo omeya, opo ihe ya tule mo oohi. Oohi oha ye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule oku koka nawa.

Oondundu ogo omahala ngoka haga monika nawa ge na omamanya apehepehe. Aantu ohaya yi ko nee taya thaneke omathano, taya ka talela po omahala ngaka, oshoka ohaga monika nawa unene.

Oohi odhili dha simana oshoka aantu ohaya vulu okudhi tekula oshoka uuna yedhi tekula ohaya vulu okwiimonena oshimaliwa uuna yedhi landitha ohadhi vulu wo okuliwa kaakwanezimo lyawo.

Aanafaalama oyeli haya gandja moshigwana uuna ya kunu iimeno yawo, e tayi tula ko, opo ngele ta ye yi landitha. Ohaya tekele nee imeno yawo nominino ndhono hadhi kala dha pita moshikunino.

Aanafalama yoohi oye li haya tekula oohi dhawo, mono haya ningi uukunino wawo woohi, taya tulamo omeya, opo ihe taya tulamo oohi. Oohi muka oye li haye dhi pelemo iikulya opo dhi vule okukoka nawa.

Oonkanga odho dhimwe dho mii kwamawawa, dhono hadhi tekulwa pashiwambo. odhili hadhi tupe onyama tadhi tupe woo omayi, odhili dha simana oshoka oha dhi tupe oshimaliwa uuna twedhi landitha.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndhono hadhi tekulwa, opo dhi vule okugandja onyama. Ohadhi vulu okulandithwa. Uuna aantu taya ka tsela, ohaya vulu okukutha onzi unene tuu oohegona.

Aanafalama oyendji oyeli haya ningi oondama. Mono haya tulamo oohi dhawo nelalakano opo yavule okudhi muna nawa. ohaya tungu okakunino koohi hono haka kala kena omeya taya tulamo oohi tayedhi pe iikulya.

Mongashingeyi aantu ihaya pululawe noonani. Ohaya pulula nombakumbaku ngono geli haga nu omahooli, nogeli gasimana oshoka ohaga vulu oku pululapo oshimenka oshinene shivulithe oonani nenge oondongi.

Oohi odhili dha simana oshoka ohadhi tupe iipalutha uuna twedhi tekula nawa aanafaalama yoohi oya ninga uukunino woohi mono yeli taa tekula oohi dhawo nawa etaye dhi tulilemo iikulya.

Aanafalama oyo aantu mboka yeli ya simana, oshoka ohaya kunu iinima yawo, taya kunu iimeno yawo, opo ya vule oku palutha oshilongo nenge oofamili dhawo. Ohaya vulu wo oku kuna oonyanga.

Oondolopa ogo omahala ngoka haga adhika ga tunga nawa. Mono hamu adhika omatungo gayoloka. Aantu ohaya nee koondolopa nelalakano opo ya vule oku konga iilonga yawo yoya vule wo oku mona iiyemo.

Aayuli yoohi nenge aatekuli yoohi ohaa longitha uunete mono haya kwata mo oohi dhoka taa longitha uunete .Oonete dhika odhili dha simana uuna aantu taa tekula oohi dhawo oshoka ohadhi keekele omakodhi ngoka haga ya kula mo oohi dhawo momeya moka .

Aanafaalama yoohi oye li ya ninga uundama uuwanawa mono haya tula oohi. Shika oshi li sha simana molwashoka oohi ndhika ohadhi koko nawa, ta ye dhi kwata mo, ta ye dhi landitha nenge ya pe ookuume kawo.

Aanafalama oyeli haayi ipandula una ya landitha shoka yali ya kuna etayi imonene oshimaliwa. Shika oshili shasimana oshoka aantu mbaka ihaa yaka. Ohayi ilongele kuyo yene.

Omatama ogo gamwe gomiikunomwa mbyoka ha yi zi miikunino. Aanafaalama oye li haye ga kunu opo ya vule oku imonena iimaliwa uuna ta ye ga landitha e ta ya mono iisimpo.

Oondundu odho dhimwe ndhoka dha shitwa kOmuwa ndhono dhi li onga omamanya. Nhika odhi li dha simana, oshoka ohadhi ete aatalelipo moshilongo shetu. Omuwa okwa shita wo efuta ndyono li li lya simana mono hamu adhika mu na oohi niinima yilwe.

Namibia okuli ena omahala ga yooloka, mono hamu adhika woo oondundu. Oondundu ndhika ohadhi adhika mombuga, mono hamu mene owala iimeno iishona, oshoka omahala ngaka ihaga lokwa unene omvula onene.

Aanafalama yoohi uuna ya kokeke oohi dhawo ohaye dhi kwatamo ihe taya longitha oonete dhono haye dhi kwatamo nelalakano, opo ya vule okupa aakwanezimo yawo nenge taya li wo kuyoyene opo yi ipaluthe.

Opuna omahala ngoka haga kala taga monika nawa, geli mokangwena ka ziza nawa, mono aantu haya vulu oku iyothela uunyama wawo ya kuutumba kuupundi yu uvite ohahande, mono haya kala yena uukunwa wawo wa talala nawa.

Mombuga ohamu adhika omahala ogendji mono hamu adhika wo iimeno ya yooloka ohamu adhika wo omamanya ogendji ihamu adhika iimeno oyindji oshoka iimeno hayindji hayi vulu oku hupa mehala muka.

Oohi odhi li dha simana. Aanafaalama yoohi oye shi nkene hadhi tekulwa, mono haya ningi wo uukunino wadho, ta ya tula mo oohi dhawo, ta ye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule oku koka nawa.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shina othingo onde, shono hoshi monene owala unene pombanda yiimeno, oshoka omutse gwayo oguli pombanda unene. Oshinamwenyo shika oshi li hashi li omwiidhi, hashi li wo omafo giimeno.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Nopethimbo limwe ohayi vulu oku tekulwa. Yo ohayi kala yi igilila aantu, naantu ngele tayayi pomahala mpaka ohayi yekeyi tale taya vulu nokuyi kwata.

Aanafaalama oye li haya kunu iimeno ya yooloka mbyono haye yi longitha opo ya vule oku mona oshimaliwa, uuna taya landitha uumeno manga uushona. Ohaya vulu wo oku yi kuna e ta yi ya pe iiyimati nenge iikwamboga.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono hayi tekulwa kAawambo. Mbika oyi li ya simana, oshoka ohayi tu pe omahini, tayi tu pe onyama. Oongombe ohadhi vala uutana.

Aanafalama yoohi oyeli hayi ipandula una ya mono kutya oohi dhawo odha koka yedhi kwata mo momeya, ohaa kedhi landitha. Ohashi kala sheta enyanyu oshoka oshimaliwa osho enyanyu lyaayehe.

Aatalelipo oyeli haya yi komahala gayoloka taya longitha oohauto. Mono haya ka tala omahala ngoka. Ohaya adhamo nee iinamwenyo mbyono hakuti iiyamakuti, iinamwenyo ngaashi oondjamba.